Dhagaa fi simmintoo irraa kan tolfame, ijaartuu gamoo maqaan isaa bilookkettii jedhamu fuuldura mana ijaaramaa jiruutti argina. Harmootiin kun immoo gara keessaatti ol guuraa jiru. Manni ijaaramaa jiru kun muka ni dabalataa?

Gaafa qeensa keenya qorannee bareechinu meeshaalee sibiilaa ittiin fayyadamuun alatti wantoonni Akka bareedanii fi soofamaniif sanallee dibannu ni jiru. Isaanis wantoota akka dibataatti itti fayyadamnudha. Dubaroota qeensa ittiin bareechinu kam beektaa?

Bakka kanatti kan arginu suuraa nama guddaa fuullee ijaa godhatee jiruudha. Namichi kun mataan isa moluu ta'ee qarqara gurra isaatti rifeensa qaba. Mataan namicha kanaarra sababa maaliif rifeensi irraa dhume?

Kopheen kun, kophee haalluu gurraacha qabuu fi baay'ee bareedaa ta'e ,uffata hojii suufii jedhamuun beekamu waliin kaawwatamuu dha. Kopheen gogaa beeyladoota akka kamii irraa hojjatama. Haalli kopheen warshaa keessatti ittiin hojjatamu maal fakkaata?

Weellisaa jabaa sirboota jaalalaan beekamu, maqaan isaa Kee'ool jedhama. Weellisaan kun sagalee ajaa'ibaa kan qabuufi walaloo sirbaa bifa hawwataa fi ergaa jabaa qabuun kan barreessudha. Bu'aan weelluun aadaa, duudhaa, afaanii fi seenaa ofii guddisuu keessatti qabu maali?

Fakkii meeshaaleen xixiqqoo kan ukkaafamanii wantoota akka dhangala'aa itti naquuf gargaarantu argamaa jiru. Akkasumallee barreeffamoonni adda addaa meeshaalee kanarra jiru. Maqaan keemikaala meeshaa kana keessatti ukkaanfamee jiru maal jedhamee waamama?

Bakka kanatti kan arginu fakkii meeshaalee aadaati. Meeshaaleen kun mala aadaa fayyadamuun dhugaatii alkoolii kaatikaalaa jedhamu oomishuuf fayyada. Baalli magariisni illee bakka sanatti argamaa jira. Maqaan meeshaa kanaa maal jedhama?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota lamaa dubartii tokkoo fi dhiira tokkoo kanneen uffata mudhii olii diimaa fi magariisa uffatanii dhagaa kuntaala tokko keessatti funaanaa jiranidha. Naannoon isaan jiranis mandara tokko keessadha.

Kun, lfa oogdii midhaan itti dhahamee bulleefamaa jiruu dha. Miidhaan kunneen kan dhahamaa jiran ,fardeen fayyadamuudhaani. Tuulaan midhaanii muraasnis bakka kanatti ni mul'atu. Fardeen kunneen, haalluu adii fi diimaa qabu. Fardeen ,haala qilleensaa akkamii keessa jiraatu?

Namoonni yeroo baay'ee dhimmoota hedduuf ni hiriiru. Kunis hiriira mormii siyaasaa bahuu osoo hin taane, tajaajiloota tokko tokkoof daandii irratti akkasumas waan adda addaaf hiriiruun jira. Dhimmi dubartoota qofaa hiriirsu maali?

Fakkiin nutti mul'achaa jiru kun halluu lama nagariisaa fi bifa cuquliisaa qabatee ifa keessa ta'aa jira. Naannoo meeshaa kanaa meeshaa tokko illee hin jiru. maqaan meeshaa kun ittin waamamu maal jedhama?

Bunni maalif fayyada? Bunni kun aka'aamee tumamuf kan qophaa'edha. Bunni biyya teenya Itiyoophiyaa keessatti bal'inaan kan oomishamudha. Bunni namoota baayyeedhan kan jaalatamu yoo ta'u qaama nama dadammaksuu keessatti gahee qaba.

Namoonni kun, amantoota amantii Kiristaana pirootestaantii Itoophiyaa hordofan yoo ta'an, uffata faaruu waldaa kaawwatanii otoo faarfatanii mul'atu. Namoonni kun, addabaabaayii baay'ee bal'aa ta'e irratti walitti qabamanii mul'atu. Namoonni kun, qophii maalitiif as itti bahan fi iddoon kun eessa?

mala aadaan sa'a elmuun isa kan ammayyaa irraa kan adda isa godhu maashina osoo hin fayyadamiin harkaan kan hojjatamuu fi yeroo akkasumas humna kan nama baasisudha. Maashiniin ammayyaa aannan elmu maal fakkaataa?

Saboonni hundi uffannaa aadaa qabu. Uffanni aadaa kunis ibsituu eenyummaa saba sanaa ta'ee tajaajila. Bakka kamiyyuu yeroo deeman mallattoo isaaniiti. Kanaaf Huccuu kana fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. kana malees akka faayaatti tajaajila. Uffannaan aadaa keessaniiwoo singammachiisaa?

Mana nyaataa keessatti nyaata gosoota adda addaa gosa barbaadaniin ajajachuu kan danda'anidha. Yeroo baay'ee nyaata kan baay'isu gosoota ittoo jiranidha malee nyaanni nyaatamu buddeenuma. Gosoota ittoowwanii yeroo hedduu nyaattu kami?

wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii dhaabbatan yoo ta'u , namoonni kunneeen ammoo namoota meeshaa gurguraa jiraniifi namoota meeshaa bitachaa jiranidha. lafa gabaa kan jiranidha

Kutaalee qaama kompiitaraa keessaa tokko maawusii kan jedhamuu fi harkaan qabatanii kan ittiin guutummaa kompiitaraa ajajanii fi to'atanidha. Innis waan bocni isaa luffee ta'ee fi jalli isaa kan ifudha. Maawusiin maalirraa tolfamaa?

Leematni gosa meeshaa manaa kan wantoota naannoo jiran kan akka migiraa fi baala meexxii irraa hojjatamudha. Keessa meeshaa kanaa immoo nyaata akkasumas wantoota tokko tokko keessa kaa'uuf oola. Meexxiin maalidhaa?

Meeshaan kun maqaa maal jedhamu qaba? Gogaan loonii meeshaa kana hojjechuuf akka oolu kanaan dura ni beektaa? Biyyoota yookiin waanta kana hojjechuu irratti bobba'a? Faayidaan meeshaa kanaa maal faa ta'a?

Bakka kanatti kan argaa jirru fakkii konkolaataan tokko daandii irra deemaa jiruudha. Akkasumallee konkolaataan kan biraan faallaa isaa deemaa jira. Daandiin cina daandii isa gurraacha jiru, kan awwaara qabu sun maaf hin sirreeffamu?

Meeshaaleen ogummaa harkaa hedduun kan harkaan hojjatamanii fi baay'ee mana keessattis ta'ee bakkee adda addaatti miidhaginaaf nu gargaaranidha. Nam ahojjatu sanaaf immoo akka madda galiitti fayyadu. Ogummaa harkaa mi'a kamii qabdaa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa bakka naannoo bosonaan guutamee fi lafa gadi bu'aa ta'e qabu akkasumas lafa tulluu qabu ta'ee gidduu isaatti mana amantaa halluun isaa adii ta'ee gubbaatti fannoon irratti hidhamedha.

Sukkaar-dinnicha kan jedhamu akkuma dinnicha isa kaanii lafa keessaa qotamuun kan bahee affeelamu garuu, baalli isaa dursee kan dhaabbatee ji'oota muraasaan booddee firii kennee nyaatamudha. Mi'aayinni sukkaar-dinnicha kanaa fayidaa maalii qabaa?

Suuraa kana irratti kana agarru meeshaa biyyee suphee irraa hojjetame maqaan isaa okkotee jedhamuun beekamudha. Okkoteen meeshaa manaa yoo ta'u yeroo baayyee hawwaasa baadiyaatu itti fayyadama. Halluun isaa magaalaa fi gurraachadha.

Isaan kun garee shubbistootaa waraabbii suur-sagalee sirbaa irratti hirmaachaa jiraniidha. Shubbistoonni kunneen uffata aadaa bifa cuquliisaafi adii qabu uffatanii jiru. Lafa ol ka'aa dhagaa qabu irra dhaabbatanii jiru. Shubbistoonni kun uffata aadaa godina kamii uffatanii jiru?

Maatiin qotee bulaa baadiyaa jiraatan midhaan calleeffame daaksisuuf dursanii qulleessu. Kan isaan qulleessanis gundoo fi meeshaalee biroo fayyadamanii, yeroo baay'ee bakkeetti qulleessu. Ati eessaa dhuftu? Baadiyaa irraa yoo ta'e, harmootiin akkasitti midhaan qulleessuu?

Qaamoleen nageenyaa kan mootummaadhaan leenjiin kennameefii biyya eeguu akkasumas halkanii guyyaa uummata isaanii tajaajilan uffata wal fakkaataa uffachuu qabu. Innis kan kennamuuf qaama mootummaa irraayi. Maqaan uffata isaanii kun maal jedhama?

Biqilaan maangoo yeroo ammaa biqilaa xiqqaa ta'eeyyuu firiiwwan hedduu kennuu danda'a. Kanas kan taasise guddina teekinooloojii gama qonnaatiin jiran maloota akka diqaalomsuu fi jirma muruu f'aati. Sanyii biqilaa tokkoo fooyyessuuf mala kamtu gaariidhaa?

Namoota sadii keessa dubartoonni lama taa'anii akkasumallee dhiirri tokko immoo uffata adii uffatee harka wal keessa maratee dhaabbachaa jira. Dubartoota lamaan keeessaa isheen tokko bilbila ilaalaa jirti. Namoonni kunneen hundi naannoo daandii maalii taa'a jiru?

Nyaata biddeenaa kan ittoo diimaa fi timaatimaan dhiyaatedha. Nyaanni kun gosoota midhaanii irraa kan qophaa'u yoo ta'u, soorataaf kan ooludha. Namni kamuu beela ba'uufis ta'e, lubbuun turuuf soorachuun dirqamadha. Ittoon mi'eessituuwwan akkamii irraa qophaa'uu danda'a?

Fakkiin kun kan dubartoonni waa dibachaa jiraniidha. akka fakkii kanarraa ilaallutti dubartoonni kun fuula isaaniitti waan akka biqiltuu avokaadoo dibachaa jiru. Fuulatti dibata akkas akkasii dibachuun fuula namaaf fayidaa akkamii qaba?

Maangoo hojjaan gabaabaa ta'ee, sanyii jirma isaa irratti horee jiru argina. Maangoon gara lafaatti siqee jiru tokko kan diimateerudha. Kunis harka namaan dhaabameera. Maangoon naannolee akkam akkamiitti guddata jettee yaadda?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa ooyiruu baadiyyaa midhaaniin guutamee jiruu fi lafichi baay'ee magariisa ta'edha. Gosti midhaan kanaas qamadii akkasumas xaafii qabudha. Kunis lafa naannoo baadiyyaa kan mukkeen of keessaa qabudha.

Kuduraalee fi muduraaleen adda addaa hedduun gabaa keessa jiru. Kuduraaleen kunneen ka'aan halluu diimaa, kaan immoo halluu magariisa qabu. Akkasuma namoonni muraasni immoo naannoo sana jiru. Kuduraaleen kun kiiloon tokko meeqa ta'a?

Haroon kun iddoo bareedaa gidduu gaarotaa fi tabbaatti kan argamaa jirudha. Haroon bakka bashannanaa ta'uun sammuu namaa kan haaromsudha. Haroon bakka jireenyaa qurxummiif qofaa kan ta'udha jettee yaaddaa? Naachi hoo hin argamuu?

Ministeerri barnoota naannoo Oromiyaa, aangoo mootummaa federaan kennameefiidha. Kun Alaabaa Biiroo Barnoota Oromiyaa kan ibsu yoo ta'u, qulqullina barnootaa sadarkaa naannootti dabaluuf kan hundeeffamedha. Biiroon barnootaa seera mataa isaan moo kan Federaan bula?

Bakka kanatti meeshaalee adda addaa kanneen akka dungoo, teessuma, minjaalaa fi qaruuraadha. Akkasumallee namoonni naannoo sana dhaabbachaa jiru. Bakki kun mana nyaataa guddaadha. Mana nyaataa kana keessa gosoota nyaataa akkamiitu jira?

Magaalaa hedduu fi biyyoota guddatan keessatti simbirroo akka gugee guddisuu fi akka ilmoo ofiitti jaallachuun waan baramaadha. Isheenis waan namoonni barsiisan akkuma namaa ni baratti. Gugeen tooftaalee kam kamiin barattii?

Alaabaan kunneen alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa fi alaabaa mootummaa Ameerikaa kan ta'edha. alaabaan Itiyoophiyaa halluu akka magariisa, diimaa fi keelloo of irraa kan qabu dha. halluun alaabaa Itiyoophiyaa hiikkaan isaa maalidha?

Uummattoonni naannoo kibbaa gosa hedduu kan qabanii fi hedduun isaanii bifa gurraacha kan qabanidha. Manneen isaaniis mana citaa yookaan waan xixiqqaa fi horsiisa re'eetiin jiraatu. Sanyiiwwan namoota naannoo kibbaa jiraatanii kam fa'aa beektaa?

Namoota karaa irra deemaa jiraniifi konkolaattota baayyee karaa irra deemaa jiran argaa jirra konkolaattonni kunneen baayyinaan konkolaattota miila sadiidha. Konkolaattonni kunneen gariin kan meeshaa fe'aniifi gariin ammoo kan namoota fe'anidha. Halluun isaanii kan akkamiiti?

Horiisa lukkuu keessatti lukkuu baay'isuu qofaa osoo hin taane bu'aa hanqaaquu baay'ee argachuus of keessaa qaba. Kunis akka madda galii nama dhuunfaatti kan fayyadudha. Horsiisa lukkuu mala ammayyaatiin akkamiin gaggeessuun danda'amaa?

Meeshaan kun meeshaa shayii danfisu, bulluqa bunaaf bulluqsuu dha. Sibiila irraa kan hojjetamudha. Maqaan isaa naannootii gara naannootti adda adda dha. Irra jireessaan moqorqoraa jedhamuun waamama. Isin biratti maal jedhama?

Atileetiin kun nama addunyaa irratti beekamaa ta'e fi biyya teenya Itiyoophiyaaf warqee heddu argamsiise yoo ta'u maqaan isaa Qananiisaa Baqqalaa jedhama. Qananiisaa Baqqalaa warqee hammamii biyya teenya Itiyoophiyaaf kan inni argamsiise?

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa okkoo jedhamuun hawaasa naannoo biratti kan beekamu yoo ta'u, okkoon kunis bifa gurraachaa fi daalachaan wal keessa faayamee argama. Faayidaan okkoo kanaa maal akka ta'e beekta?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa adurree kan halluun ishee daalattii fi adii waliin makaa taatee mana keessa qucuummattee teessee jirtudha. Adurree kana duuba immoo manneen halluu keelloo dibamanii fi balballi isaanii diimaa ta'etu jiru.

Iddoon kun manneen bashannanaaf oolan lafa olka'aa irratti ijaaraman qabatee jira. Iddoon manneen kanaa biqiltoota magariisan uwwifamee kan jirudha. Mana kanaa gaditti bishaan ni jira. Faayidaan bishaani fi biqiltootaa maalidha?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; deddeebisaa uummataa kan ta'e Baabura jedhamuun beekamu yommuu ta'u, namoota baay'ee imalchisuu kan danda'ufi yeroo gababa keessatti daandii gabaabsu kan danda'udha. Garuu sababa ibsatiin hojjettmuuf gaafa ibsaan badu akkam ta'aa?

Namoonni kun meeshaalee suphee irraa hojjetanii gabaaf dhiyeessuutti jiru. Meeshaaleen kun baay'inaan jabanaa yoo ta'u, halluu diimaa fi keelloo dibamanii jiru. Supheen biyyoo lafaa irraa garaagarummaa akkamii qaba jettee yaadda?

Lafti baadiyyaa kan horiin irra dhaabbattu hedduun isaa lafa marga qabu yookaan kan hin qabne lafa bosonaa ta'uu danda'a. Yeroo tokko tokko immoo inumaayyuu lafa dhagaati. Ati horii tiksitee beektaa?

Nyaataan alatti meeshaaleen wantoota ittiin saamsinee gurgurru hedduutu jiru. Gaafa wantoota saamsinu waayee oomisha keenyaa sana pilaastika yookaan sibiila sana gubbaatti ibsa isaa guutuu kaa'uu qabna. Saamsuu jechuun maal jechuudhaa?

Bakka kanatti kan argaa jirru faaya bareedaa halluu gurrachaan boocamee jiruudha. Faayyi kun waan halluu adii qabuu irratti hodhamee jira. Sibiilli faayyaan kun irraa hojjetame sibiilawwan qaalii jiran keessaa isa kami?

Suura kana irratti kan mul'atu kun suura aarmaa Raayyaa Ittisa biyyaa mootummaa federaala rippuplika Itoophiyaati. Akkuma suura kana irratti mul'atu suurri qawwee, Eeboo fi koochoo allaatti, gidduu isaa irratti immoo fakii faajjii urjii kan jirudha.

Teessumni dalgee yeroo hedduu kan hojjatamu mukarraa ta'ee innis kan meeshaalee adda addaa kan teessuma taa'umsaa fuuldura keenyee waajjira yookaan bakka hojii keenyaatti itti fayyadamnudha. Naannoo keetti teessoon akkanaa maal irraa hojjatama?

Lagnii fincaa'aa ta'e idoo bosonni jirutti kan argamudha. Lagni kun faayidaalee hedduu kan qabu yoo ta'u, keessaa muraasni madda bashannanaa, humna elektirikaa, bishaan dhugaatii fi kaneen biroof kan fayyadudha. Bakki argama laga kanaa eessadha?

Gabaan bakka bittaa fi gurgurtaa yookiin daldala wantoota garaa garaati. Iddoon kun bakka gabaa yoo ta'u, wantoota bu'uura jireenyaa asii arganna. Gabaan uffataa fi gabaan nyaataa iddoo garaa garaa ta'uun gaariidhaa?

meeshaan kun nyaata gosa garaa garaa kanneen akka foon dheedhii, raafuu maramaa, kan ittin qabatanii nyaatan buddeen, ittoo moosee fi kanneen birootu nyaataf qophaa'ee qabatee jira. faayidaan gosoonni nyaataa kunneen qaama keenyaf qaban maalidha?

Wanti nutti muldhacha jiru kun mucaa durbaa daandii irraa teesse wantoota xixxiqqoo ta'an gurguraa kan jirtu kan nutti agarsiisuudha. Akkasumallee, daandii namoonni yeroo baay'ee irra deemanidha. Konkoolaatan cina irraan kan nutti muldhatudha. kanaafuu isino mal argaa jirtu fakkii kanarra?

Kun barjaa beeskisaa mana rifeensaa kan dhiirotaa kan ta'e Fedhakee jedhamuun kan beekamu dha. Mana kanattis dhiironni deemuun rifeensa isaanii gosa barbaadaniin sirreeffachuu kan danda'anidha. Rifeensa ofii sirreeffachuun bareedina keenya dabaluu danda'aa?

Mul'istuu yerootu argamaa jira. Sa'aatii kana irraa yeroo sa'a daqiiqaa fi sekoondii kudha afur jechaa jira. halluun gurraachaan barreeffamee jira. Mul'istuun yeroo kun yeroo himuu kan dandeessu daqiiqaa fi sekoondii qofaanii?

Kun wanta meeshaalee manaa sasalphaa keessa ka'achuuf tajaajiluudha. Bifa ammayyaatiin, boca garaa garaa miidhaguun kan hojjetameedha. Karaa gadiitiin cufamuu kan danda'u ta'ee, karaa oliitiin garuu banamaadha. Meeshaan kun maalirraa hojjetamuu danda'a?

Suuraan mul'atu kun kaninni nutti agarsiisu barjaa 'bank' Awaash kan gamoo mana hojii haaraa yookiin ammoo kan gara fuul-duraa akka ta'e nutti agarsiisa. Teessoo mana hojii waliigalaa isaa kan gara fuul-duraatti ijaaramuuf deemu jechuu isaati.

Bineeldonni manaa Oromiyaa keessatti madda galii fi nyaataa ta'uun tajaajilu. Waldaan Hojii Gamtaa Oomishtoota Aannanii Fiichee bu'aawwan bineeldotaa fooyyessuuf waldaa hundaa'edha. Waldaan bineelda kunuunsuu fi bu'aawwan isaanii dabaluuf dhaabbatan naannoo keessan ni jiruu?

Dhaabni siyaasaa oromoo Adda bilisummaa Oromoo jedhamu yeroo ammaa kana qabsoo uummata oromoo bakka bu'u kaayyoo qabatee bosona keessa jira. Dhaabni kun qaama mootummaa waliin wal waraanaa jira. Dhaabbanni kun fayidaa dhuunfaa moo uummataaf qabsaa'aa?

Dhugaatin kun, dhugaatii alkoolii qabu kan biiraa jedhamuu dha. Biiraan kun, haalluu keelloo kan qabu yoo ta'u ,qabeenyummaan isaa kan dhaabbata Biiraa Meettaa jedhamuuti. Teessumni yokin argamni warshaa biiraa meettaa eessa dha?

Konkolaattota magaalaa Finfinnee keessatti yeroo baay'ee arginu dha. Konkolaattonni kunneen mootummaadhaan akka tajaajila hawaasaatti kan gatii xiqqaadhaan tajaajilaa jiranidha. Baay'inaan toora galanii adeemaa kan jiranidha. Karaan wal cufuun imaltoota irratti dhiibbaa maalii qaba?

Fakkii kana irratti kan argamu uummata dabaree qabachuun bishaan boombaa irraa buufachuuf doolaa hiriiraan yookiin immoo tooraan ka'anii akka jiran fakkii namatti agarsiisu yookiin immoo namatti mullisu akka tahe irraa hubanna.

Harri qaama bishaanii lafaan marfame kan ta'ee fi tokko tokko immoo bakka namni itti bashannanuu danda'u kan qabudha. Turistoonni bakka kana dhufanii yabaloon bishaanirra deemuun bashannanu. Bakka akkanaa deemuun maal fayyada?

Bineensi kun bineensa bosonaa yoo ta'u maqaan isaa saatawwaa jedhamu dha. Saatawwaan bineensa bosonaa yoo ta'u kan inni sooratu margaa fi baala mukkeeniiti. Saatawwaan mormi isaa dheeradha. Saatawwaan bifa akkamii qaba?

Bakki kun bakka seena qabeessa Itiyoophiyaa keessatti argamu bataskaana Laalibelaadha. Bataskaanni kun dhagaa irraa harka namaatiin kan bocame ta'ee waggoota dheeraadhaaf bakka daawwannaafi amantaa ta'ee tajaajilaa kan jiruudha. Bataskaanni Laalibelaa Itiyoophiyaa keessaa eessatti argama?

Iddoon kun lafa bu'aa ba'ii qabu kan marga lalisaa fi mukkeen baala qabaniin uwwifamee jirudha. Iddoon kun halluu magariisa waan qabuf baayyee bareeda. Biqiltoonni jijjiirama qilleensaa to'achuu keesatti gahee qabau. faayidaan biqiltoonni dhala namaaf qaban maalidha?

Gabaa kana keessaa galteewwan nyaataa garaa garaa kanneen akka raafuu maramaa, qullubbii diimaa, timaatima, moosee, hundee diimaa fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. faayidan galteewwan nyaataa kun qaama namaaf qabu maalidha?

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namaati. Namni kun ammoo saalaan dhaladha. Mucaan kun ammoo callee adda isheerratti godhattee jirti. Calleen isheen godhattee jirtu kun ammoo diimaafi magariisa.

Iddoon gabaa kun gosoota kuduraaalee fi muduraalee kanneen akka timaatimaa fi Avokaadoo gurgurtaaf qophaa'e qabatee kan jiru dha. Avokaadoo fi timaatimni akka galtee nyaatatti fayyaduu. Faayidaan timaatimaa fi avokaadoo maalidha?

Kun bineensa bosonatti galu keessaa tokko kan ta'e qeerransadha. Bifti isaa gurraacha, adiifi bifa burtukaanaa wal makaa ta'e qaba. Qeerransi kun afaan banee deemaa jira. Qeerransi wantoota akkamii soorachuun jiraata?

Daandii magaala keessa qaxxaamuru argina. Daandii kana irra konkolaataa fi namoonni ni socho'u. Namni tokko immoo daandii kana irra osoo deemuu ol goraa jiru argina. Balaa daandii konkolaataa irra deemuun qabu maali?

Suura kanarraa kan nuti arginu kun immoo suuraa namoota sirbaa jiraniidha. Namoonni kunis uffannaa aadaan faayamanii yeroo itti shubbisaa jiran kan arginudha. Namoonni afur duraa uffannaa wal-fakkaataa akkasuma illee warri duubaa uffannaa wal-fakkaataa uffatanii jiru.

Namoota garee lamaan kubbaa taphachaa jiran kan uffata gosa garaagaraa uffatan argina. Gareen tokko uffata bifi isaa adii yoo uffatan gareen kaan immoo uffata bifa magariisa uffatanii argamu. Taphattonni kun taphattoota kilaba biyya kamiiti?

Weellisaa beekamaan gaara dhagaa qabu keessa dhaabbatee rifeensa isaa filatee mataa isaa jala moofaa halluu diimaa qabuun hidhatee weeddisaa jira. Weellisaan kun ulee halluu keelloo qabu harka bitaatti qabatee jira. Maqaan weellisaa kanaa eenyu jedhamaa?

Konkolaataan kun konkolaataa irri ishee keessa cufaa tahee fi golollee yookiin immoo goommaa afur kan qabduu dha. Isheenis bifti ishee diimaa akkasumas makaa adii kan tahee dha. Konkolaataan kun eessa deemaa jirti?

Distiin yeroo baay'ee meeshaa mana keessa ta'e harkaa namaatiin kan hojjetamudha. Akkasumallee yeroo baay'ee mana keessatti namoonni kan itti faayyadamanidha. Distiin suphee irraa hojjetamu kun yeroo baay'ee ittoo baay'ee kan bareechudha. Gatiin distii suphee kana meeqadha jettani yaaddu?

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota nyaataa kuduraalee keessaa tokko kan ta'ee fi fayyaa dhala namaaf hedduu murteessaa kan ta'e Burtukaanii dha. Innis fayyaa dhala namaa eeguu keessatti gahee addaa kan qabuu dha.

Waajjirri teelee tajaajila kaardii siimii baasuu irratti saffisaan bobba'aa jira. Iddoon kun iddoo itti tajaajiltootaa fi maamiltoonni itti gargaaramanidha. Namoonni yeroo Kaardii kana baafatan ulaagaa akkamii guutanii deemuu qabu sitti fakkaata?

Dubaroonni meeshaalee ittiin qaama isaanii miidhagsan hedduu qabu. Isaan keessaa tokko kan ta'e meeshaa hidhii ittiin halluu adda addaa dibatanidha. Innis waan akka mukaa keessaa ol bahee dhaabbatudha. Maqaan dibata kanaa maal jedhama?

Baandii ammayyaa keessatti namoonni meeshaalee sana taphatan namoota adda addaa dandeettii meeshaalee garaagaraa qaban kanneen waliin yeroo wal fakkaataatti meeshaalee muuziqaa adda addaa waliin taphatanidha. Meeshaa muuziqaa isa kam taphachuu dandeessaa?

Biqiltuun boqqoolloo waqxii roobni yookiin ganna faca'ee birraa kan gahudha. Biqiltuun boqqoolloo halluu magariisa kan qabuu. Boqqoolloon gosa midhaan nyaataa keessaa isa tokkodha. Biqiltuu boqqoolloo kan kunuunsuuf maal gochuutu barbaachisa?

Biqilaan bunaa haala ammayyaatiin dhaabame guutummaa jirma isaa irratti bunni jalaa kaasee haga gubbaatti firii naqata. Firii isaa kanas irraa funaannee gaafa gabaaf dhiyeessine baay'ee buufanna. Oomishni bunaa guddina biyyaaf maal gumaachaa?

Bakka kanatti kan argaa jirru barjaa halluu cuquliisa qabu kan barreeffamni qubee afaan Ingiliziin irratti barreeffamee jiruudha. Barjaan kanarra mallattoon agarsiistuu kallattii illee jirti. Barjaan kun kan dhaabbata kamii ta'a?

Uummata oromoo biratti ulee shimalaa taphachuun durii kaasee akka aadaatti ilaalamaa kan turedha. Kunis yeroo ayyaanota adda addaa dargaggoon hedduun bakka tokkotti walitti dhufuudhaan taphatu. Uleen shimalaa akkamiin hojjatamaa? Ati hoo qabdaa?

Kitaabni kun, kitaaba og barruu afaan Oromoo irratti barnoota kennu maqaan isaa Subii jedhamuun beekamuu dha. Kitaabni kun, nama Obbo Fedhasaa Taaddasaa Guutaa jedhamuun kan qophaa'e dha. Qabiiyyeen kitaaba kanaa maal faa dha?

Suuraan kun kan inni ibsu karaa seensa paarkii Booranaa yoo ta'u kunis paarkiiwwan gurguddoo Itoophiyaan qabdu keessaa isa tokko dha. Maqaan paarkii kanaas dhagaa irratti Afaan Ingiliffaatiin barreeffamee kan mul'atu dha. Paarkii kana keessatti bineensota akkamiitu argamaa ?

Kun maashinii ammayyaa uffatni ittiin hodhamuudha. Maashiniin kun halluu adii kan qabuudha. Annisaa elektirikii fayyadamuudhaan kan hojjetuudha. Kirriin cina isaatti godhamee kan jiru yoo ta'u, ariitiin isaa miilaan to'atama. Maashiniin kun adeemsa akkamiitiin hojjeta?

Barjaa fakkiin namoota ispoortii hojjetanii irra jiruudha. Akkasumallee barjaa kana irratti qubee afaan Amaaraan barreeffamni baay'een katabamee jira. Fakkii kanarra lakkoofsi bilbilaa namicha ispoortii sana leenjisuu illee irra jira. Barjaan kun tokkotti qarshii meeqaan hojjetama?

Biqilootni bosonaa gosa garaa garaa fageenya wal qixa ta'e walirraa fagaatanii biqilanii jiru. Jala isaanii immoo margaafi biqiloota xixiqqootu mul'ata. Mukni tokko immoo isaan keessaa guddatee mul'ata. Dameewwan baay'ees qaba. Maqaan muka kanaa maal jedhama?

Oomishni muuzii Itoophiyaa keessatti xiyyeeffannoo addaatiin bifa haaraan hojjetamuu jalqabeera. Muuziin faayidaa hedduu qabaachuu isaa irraa kan ka'e madda soorata qonnaan bultootaa ta'uu irra darbee gabaaf dhiyaachuun hanga biyya alaatti gurguramaa jira. Oomishni Muuzii naannoo keessanoo jiraa?

Kun mana daldala qorichaa yookiin 'faarmaasii'dha. Qorichoonni garaa garaa tooraan wanta waa keessa kaa'uuf tajaajilu keessa naqamanii jiru. Barreeffamni waa'ee qorichoota kanaa ibsu gararraa isaatti maxxanfamee jira. Qorichoonni kanneen dhibeewwan akkamiif fayyadu?

Itoophiyaa keessaa bakka oomishni midhaan gosa adda addaa keessattuu qamadiin baay'inaan aragaman kan akka Baalee fa'aatti harkaan midhaan haamuun hafeera. Kunis meeshaa kombaayinaraan kan haamamudha. Naannoo kee maashinni kun ni jiraa?

Isaan kunneen miseensota poolisii federaalaati. Miseensonni poolisii kunneen uffata seeraa isaanii uffatanii galma keessatti walitti qabamanii jiru. Galmi isaan keessa jiran foddaa daawwitiifi sibiila irraa hojjetame qaba. Gaheen poolisii federaalaa maal fa'i?

Namoota meeshaalee adda addaa daandii irratti magaalota adda addaa keessatti gurguran kan seeraan alaa qaamoleen seeraa tarkaanfii irratti fudhatu. Sababiin isaas namoonni kun gibira waan hin kaffalleefi. Gibira kaffaluun dirqama eenyuutii?

Dubartoonni kun lamaan uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffatanii wal cinaa dhaabbatanii jiru. Uffanni isaan uffatan adii ta'ee halluu akka diimaa, gurraachaa fi keelloo of irraa kan qabudha. Uffanni aadaa kun yeroo akkamii uffatama?

Humni waraanaa yookaan qaamoleen nageenyaa hedduun gaafa leenjii taasisan mooraa tokko keessatti akkuma barataa yeroo fi sa'aatii isaanii eeggatanii ganamaa fi galgala ka'uun leenji'u. Namoonni Kun gaafa leenjii kana taasisan maal fa'aa godhuu?

kan arginu suuraa hoggantoota biyyoota lamaa yemmuu ta'aan, hogganaan tokko muummicha ministeeraa biyya keenyaati. Hoggantoonni kun lamaan alaabaa biyya isaanii waliin jiru. Hogganaan harka mirgaa irra jiru kun kan biyya kamiiti?

Piroojeektiin hojiiwwan tajaajila hawaasummaa kanneen akka daandii, ijaarsa manneen barnootaa, hospitaalaa, elektiriikii diriirsuu fi kanneen biroo hedduun ni jiru. Isaan Kunis guddina biyyaa keessatti gahee qabu. Daandiin yeroo hojjatamu maal maaltu barbaachisaa?

Suuraan armaan olii kan inni nutti mul'isaa jiru suuraa dargageessa rifeensa filatee, uffata adii qeenxee uffatee, adda isaa jala waanta bifa diimaan hidhatee dhaabbachaa jirudha. Dargaggeessi kun ulee qal'oo qabatee jira.

Mana nyaataa bareedee jiruudha. Mana nyaataa kana keessa namoonni baay'een ta'aa jiru. Akkasumallee minjaalli abaaboon adda addaa irra hafamee ta'aa jira. Manni nyaataa kun namoota meeqa keessumeessuu danda'aa al tokkotti?

Suuraan armaan olii kun kan agarsiisu holqa nam tolchee, keessi isaa baay'ee miidhagaa ta'e, nama dhagaa irra dhaabbatee jiru kan qabu, fi kan bishaan qabu holqa keessi isaa mana fakkaatu dha.

Iddoo kanatti mul'achaa kan jiru suuraa teessumoonni muraasni saanduqa dubbisaa keessa jiraniiidha. Akkasumallee 'kompiteeroonni deskiitooppii' saanduqicha keessa jiru. Meeshaaleen kutaa manaa kana keessatti argamaa jiran walumaa galatti meeqa ta'uu danda'u?

Isaan kun hordoftoota amantaa Ortodoksii Tewaahidooti. Dubartoonni akkaataa seera amantaa isaaniitti uffata adii uffatanii, haguuggatanii jira. Harka isaaniitti dungoo qabatanii ibsaa jiru. Akka amantaa Ortodoksiitti dungoo ibsuun hiika akkamii qaba?

Qamadiin gosa midhaanii bonaa fi ganna faca'uu yookiin oomishamuu danda'udha. Qamadiin kun ija guutee kan bilchaatee jiruu fi yeroo dhiyootti goguu kan danda'udha. Qamadii irraa ilbiisaa fi simbira eeguuf maal gochuu qabna?

Meeshaan mukaa kan saanduqa fakkaatuu fi kutaawwan adda addaa qabu akkasumas mana keessa kaa'amee miini garaagaraa keessa kan kaa'amudha. Balballi isaas dheeraa yookan gabaabaa ta'uu mala. Ati saanduqa isa kam jaallatta?

Salaaxaan gosa raafuu kan akka qosxaa fakkaatuu fi yeroo hedduu firiin isaa faca'ee kan margee fi gabaatti dhiyaatee kan gurguramu yeroo baay'ee sagantaa adda addaa irratti dhiyaata. Salaaxaan dhangaa nyaataa kamitti ramadama?

Uffanni qorraa kan fayyaduuf yeroo waqtii qorraatti akkasumas halkan yeroo ciifnu uffannee kan bulludha. Uffanni qorraa akka inni ho'u wantoonni taasisan keessa isaatii dabbasaa qabaachuu isaa fa'i. Uffanni qorraa maalirraa hojjatama?

Qaamni nageenyaa kun, akkam dubartii kana itti ilaalaa jiraachuun isaa, sababa mataa isaa danda'e qaba. Bakki Kun bakkee warra du'aa wayii jiru kan argisiisuu fi namootni sun hundi isaanis gadda guddaa keessa galanii jiru. Baayyinni namoota sanaa meeqa?

Amartii mormaa kan yeroo baay'ee warqii fi meetii irraa hojjetamu argina. Bifa keelloo kan qabudha. Amartiin kun warqii yoo ta'e, abiddaan madaalama. Namoota wal fuudhantu waliif godha. Ati amartii morma kee irraa ni qabdaa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa loogoo dhaabbata waajjira mootummaa kan halluun isaa cuquliisaa fi buburree ofirraa qabu kan gidduun isaa manneen halluu adii fi cuquliisaan hojjatame qabudha. Kunis kan biiroo kantiibaati.

Kun mana ijaarsaf bu'uura kan tahee simmintoo jedhamuun beekama. Mana ijaarsa keessatti mana jabeessuf shora guddaa kan taphatuudha. Akkasumas bareechufille shora ni qaba. Akkaatan omisha simmintoo kana maal fakkaata? Maalirra omishama?

Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa Harar jedhamudha. Dhugaatin kun kan inni oomishamu Itiyoophiyaa keessattidha. Dhugaatin kun alkoolii waan of keessaa qabuf miidhaa fayyaa namaa irraan gahuu danda'a. Miidhaan dhugaatiin alkoolii kun namarraan gahu maalidha?

Suuqiin tokko tokko bakka hojii isaanii guutummaatti bakka daldalaa fuduraalee fi kuduraalee godhanii kan itti hojjatanidha. Fuduraaleen kun akka hin tortorreef immoo tooftaa ittiin tursiisan ni qabu. Tooftaalee kanneen keessaa kam fa'aa beektaa?

Gugeen gosa allaattii kan halluuwwan nama hawwatan akka adii, burree fi magaala qabdu taatee akka barreeffamoota tokko tokkootti mallattoo waa ibsitu taatee fayyaddi. Gugeen mallattoo maalii bakka buuti jettee yaaddaa?

Shubbistoonni namoota ogummaa yookaan aartii sochii qaamaa danda'an akkasumas kan sirriitti leenji'an garuu kan ofii isaanii sirba hin baafnedha. Isaanis yeroo namni tokko sirba baasu kaffaltiin gargaaru. Ati shubbisaa ta'uu feetaa?

Kitaabni afaan oromoon barraaye Akka biyyaatti jiru baay'inaan hedduu kan ta'ee fi guddina afaan kanaa keessatti shoora olaanaa qaba. Baay'ina qofaa osoo hin taane qulqullinni murteessaadha. Ulaagaan kitaabota tokko gaarii taasisu kam fa'ii?

Daa'imman qo'achiisuun waan haaraa akka isaan qabataniif wantoota salphaa irraa eegalchiisuu gaafata. Kunis fakkiiwwan isaan ilaalanii waa ittiin yaadatanii fi wantoota biyya sirbaa fi faaruu jaallatu. Tooftaa daa'imman ittiin barsiisan kam fa'aa beektaa?

Manneen kuusaa meeshaalee keessatti bakka meeshaaleen kan irra kaa'aman kan mukaa fi sibiila irraa hojjatamu dhaabbiin olee fi dalgeewwan qabu ni jira. Waan dhaabbatu kanarra meeshaalee kaawwanna. Meeshaaleen manaa maalirra kaa'amuu?

Waajirri hojii mootummaa bakka hojjattoota achi keessa hojjataniif haala mijataa uumuu qaba. Kunis meeshaalee gahaa teessuma adda addaa kan irra taa'an, kan mi'a irra kaa'anii fi meeshaalee ittiin hojjatan adda addaati. Waajjira hojiitti messhaalee barbaachisan maal fa'i?

Bunni wanta oomisha qonnaa irraa argamu ta'ee garuu kan biqilaa bunaa irraa funaanamuun itti fayyadamnudha. Bunni guddina dinagdee biyya keenyaa keessatti shoora guddaa qaba. Bunni akkamiin guddina biyya tokkootiif gumaacha?

Taaksiiwwan nama geejjiban gosoota hedduutu jiru. Itoophiyaa keessatti tokko tokko dhaabbanni konkolaattota kana biyya alaarraa gara keessaa galchanii qaamolee bitachuu fedhaniif kan raabsanidha. Gosoota taaksii biyya keessatti oomishamu jettee yaaddu qabdaa?

Iddoo gabaa kana gosoota kuduraalee fi muduraalee garaa garaa kanneen akka timaatima, kaarotii, qaaraa, moosee, qullubbii adii, hundee diimaa fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. kunneen hundu qaama namaaf faayidaa guddaa qabu. faayidaan galteewwan nyaataa kanneenii maalidha?

Wayiniin gosa firii ija mukaa kan hidda fakkaatu irraa argamudha. Innis bakka baay'ee muraasa ta'etti kan argamuu fi firiin isaa gaafa diimate diimaa yookaan gurraacha ta'uu danda'a. Wayiniin nama macheessaa?

Meeshaan manaa mooyyee jedhamu bara durii keessa kan namoonni buna tumuuf itti fayyadamaa turanidha. Meeshaan kun bara durii mukarraa kan hojjatamuu fi amma kan sibiilaas ni jira. Mooyyee kamtu irra cimaadhaa?

Kun qodaa dhangala'aan itti danfifamuudha. Sibiila salphaa irraa kan hojjetamu ta'ee ho'a damdamachuu kan danda'uudha. Halluu daalacha kan ta'ee, karaa jalaatiin abiddaan gurraacha'ee jira. Dhangala'aa akkamiitu qodaa kanatti danfifamuu danda'a?

Bakki suuraa armaan olii irratti mul'atu Kun, suuraa bakkee daldalaa yookaan gabaa wayii agarsiisu yoo ta'u, bakka kanatti meeshaalee gurgurtaa fi kuduraalee fi muduraaleen illee ni mul'atu. Isin hoo waanti addaa isinitti mul'achaa jiru maali?

Bineensa Qeerransa jedhamu, kan bifa buburree qabu. Qeerransi sa'atii muraasa keessatti fageenya hedduu kan fiigudha. Bineensa lubbu qabeeyyii biroo adamsee kan nyaatuu fi bineensa baay'ee hamaadha. Gosti qeerransa kanaa addunyaa irraa biyyoota kam keessatti baay'inaan argama?

Fakkii allaattii ilkaan dheeraa qabuutu jira. Allaattiin kun morma isaarraa halluu adii qaba. Akkasumallee baalleen isaa halluu gurraachaa fi diimaa wal makaadha. Allaattiin kun ija baasee maal ilaalaa jira hamma?

Iddoon gabaa kun gosoota kuduraalee fi muduraalee garaa garaa kanneen akka timaatima, qaaraa, burtukaana, moosee fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. Kunneen hundi isaanii galtee nyaatati. Faayidaan kuduraa fi muduraa maalidha?

Akkuma poolisoota dhiiraa dubaroonni illee nageenya biyya isaanii eegsisuu keessatti gahee olaanaa qabu. Akka seeraatti dubaroonni dhiira waliin mirga wal qixaa kan qabanii fi dhimmoota hundaa keessa galuu qabu. Dubartiin maaliin dhiiraa gadi jettee yaaddaa?

Kitaaba furtuu Guma kan jedhuu fi suurri dubara akkasumalle fakkiin bunaa kan ta'e kan irratti argamu kitaaba kanarra hubachuu dandeenya. Akkasumallee kitaaba kana kan qopheesse yookiin kan barreesse Tashoomaa Guuttataa Qixxeessaa nama jedhamuunidha. Namni kitaaba kana dubbisee beeku jira laata?

Kun gaazexaa odeffannoo tamsaasuf fayyadu kan ibsuu yoo tahuu maqaan isaa addis zemenii jedhamun waamama. Gaazexaan kun beeksisa hordofuuf kan fayyadu odeeffannoo haaraa argachuuf ni fayyada. Haalli itti fayyadama uummata maal fakkaata?

Fakkiin kun kophee dhiiraa bareedee jiruudha. Kopheen dibata akka gaariitti dibamee hidhaan isaa illee akka gaariitti hidhamee jira. Kopheen kun halluu gurraacha qaba. Gatiin kopheen kun ittiin bitamu gabaa irra meeqa?

Barjaan kun barreeffama afaan oromoon barreeffame waajira dhimma dubartootaa fi daa'imman godina shawaa kaabaa jedhu of irraa kan qabudha. Barjaan kun halluu magariisaa fi adii of irraa kan qabudha. Barjaan faayidaa akkamii qaba?

Kunneen wantoota nyaataaf tajaajilan kan gurgurtaaf dhihaatanii jiraniidha. Wantoonni kunneen qullubbii diimaafi adii, akkasumas wantoota ittoo ta'an kan biroon akka tilmaama qarshii isaaniitti qodaa safaraa isaaniitti naqamanii jiru. Faayidaa qullubbiin namaaf kennu maal faadha?

Uffanni aadaa dubartiin haalluu gogaa fuulaa adii qabdu uffatte kun, uffata aadaa biyya kamiiti yokin immoo kan saba kamiiti? Maqaan uffata kanaa maal jedhama? Wanti dubartiin kun, mataa isheetti kaawwatte maal jedhama? Faayidaan isaa hoo maal faa dha?

Kun loogoo bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Loogoon kun boca geengoodhaan kan hojjetame yoo ta'u, karaa cinaatiin halluu diimaafi barreeffama halluu adii qaba. Gidduudhaan immoo mallattoolee akka allaattii adiifi madaalaa qaba. Suuraan allaattii kun maal agarsiisa?

Bakki kun, bakka haraa fi qarqara haraati. Cinaa haraa kanatti balfawwan hedduun kan gatamanii jiran yoo ta'u, bishaan haraa kun balfaan faalameera. Hara kana irra dooniin hammaan xiqqoo taates ni mul'atti. Faaltonni hara faalan maal faadha?

Bakka ministeerri muummee biyya tokkoo hin jirretti itti aanaan ministeera muummee dhimmoota jiran irratti kaabinee fi miseensota paarlaamaa waliin mari'achuu qaba. Keessattuu dhimmoota ariifachiisoo ta'aniif. Gaheen ministeera muummee maal fa'ii?

Namoonni sadan kun, miseensota maatii tokkooti. Namoonni lama ijoollee daa'ima xixiqqoo yoo ta'an ,tokko immoo namaumuriin guddaa ta'eedha. Namoonni sadan kun, keenyaa daandii irra jirutti hirkatanii suura ka'aa jiru. Walitti dhufeenya namoota kana sadanii maali?

Naannoo baadiyyaatti lafa midhaan irra faca'ee jiru keessa darbee darbee mukkeen gurguddaan tokko tokko ni jiru. Mukkeen kun jiraachuun isaanii lafti sun gabbinni isaa akka dabalaa deemu godha. Naannoo kee qonni akkanaa jiraa?

Guyyaa fayyaa Sammuu namoota addunyaa fakkii argisiisudha. Kunis yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaa iratti bahee kan gabaafamudha. Miidiyaan hawaasaa gabaasaa jiru kun Tikvaah jedhama. Miidiyaan waantota akkasii gabaasan Televithinii qofaa sitti fakkaataa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa lafa kattaan guutamee fi naannoo isaarraa lafa ol ka'iinsa qabudha. Kattaan kunis kan fofolloqee jiruu fi keessi isaa banaa kan ta'edha. Lafti isaa bu'aa bahii qaba.

Fakkii kana irraa mucaan durbaa tokko maddii ishee qabatte dunuunfattee kan jirtu yeroo ta'u, isheen tokko immoo fuula isheetti ogeessaan dibata fuulaa dibachaa jirti? Dubartoonni kun lamaan mana qorichaa moo mana miidhaginaa jiru?

Bakka bittaa fi gurgurtaa addaa miny'eessituwwan ittootu nutti mul'ata. Dubartiin kun gosa gosaan adda baastee gurgurtaaf qopheessitee jirti. Miny'eessituuwwan ittoo kun hundi gatii wal fakkaataa ni qabu jettee ni yaaddaa?

Iddoo kanatti kan argaa jirru suuraa barjaa tokko kan barreeffama gabaabaa guguddatee jiru ''Goldstar' jedhu qabuudha. Suuraa kanarra fakkiilee meeshaalee adda addaatu jira. Suuraan kun beeksisa maalii hojjechuuf qophaa'ee jira?

Oomishoonni kun, zayita dibataa rifeensaa fi gogaati. Oomishoonni kun, biqiltuu ejersaa fi oomishaalee dheedhii biroo irraa oomishamu. Faayidaan zayitni dibataa kun, rifeensaa fi gogaa qaama namaaf kennu maal faa dha? Oomishoonni kun, warshaa kamiin oomishamu?

Gaazexeessaa miidiyaa hawaasaa ETV jedhamu irratti yaada kennaa jiru argina. Ergaan karaa nama kanaa halkan sa'aatii kudha lamaa hanga sa'aatii sadiitti dha. Maqaan gaazexeessaa kanaa eenyu jedhama. Atihoo Miidiyaa kana ni dhaggeeffattaa?

Oomishni kun, oomisha bunaati. Bunni kun, ibidda irratti akaawwamee meeshaa irra kaawwamee jira. Bunni, tumamuu isaatin dura, akaawwamuu qaba. Bunni ,oomishaalee biyya keenya keessatti baay'inaan oomishaman keessa tokko. Bunni haala qilleensaa akka kamii keessatti marga?

Geengoliin gosoota beeyladoota manaa keessaa baay'ee ciccimoo fi humna guddaa kanneen qabanidha. Gaangeen gaarii ittiin oofuu akkasumas nama fe'uuf ni gargaarti. Gaangeen gaarii ittiin oofnu tokko akka hin miidhamneef maal laachuufii qabnaa?

Konkolaataan geejjiba lafa irraa keessaa tokko ta'ee, saffisaan bakkaa bakkatti kan namoota danuu baatee socho'uu danda'udha. Iddoon kun bakka buufata konkolaataawwaniiti. Balaa konkolaataan geessisuu danda'u muraasa tarreessuu ni dandeessaa? Maloota ittisa isaahoo?

Kun nama daandii cinatti hojii kophee qulqulleessuu hojjetuudha. Meeshaaleen hojii isaaf isa fayyadan cina isaatti argamu. Namoonni bakka hojii isaatti kophee isaanii qulqulleeffachuuf darabee qabatanii eeggachaa jiru. Namni kun hojii kanarraa galii hangamii argachuu danda'a?

Calleen asirraa arginu kun callee baayee bareedaa tahee halluun isaas diimaa, magariisaa fi cuquliisa irraa tolfamedha. Halluu diimaa fi magariisaan guutummaan isaa naanna'ee kan tolfamee fi akkasuma immoo gidduu gidduutti halluun cuquliisaa bifa rog-arfee fakkaatuun irratti ka'eera.

Fakkii kun aartistii beekamaa kan ta'e Looreeti Tsaggaayeeti. Aartistiin kun kullittaa adii uffatee akkasumallee karaabaatii uffatee ta'aa jira. Aartistii Tsaggaayeen dhalatee biyya lafaa kanarra waggaa meeqa jiraate ykn jiraachuu danda'e?

Gamoo baay'ee bareeduu fi fuldura isaarra siidaa namaa kan ta'e kan argamudha. Gamoon kuni bar dar yuunveersiti yemmu ta'u, innis immoo baay'ee kan bareeduu fi baay'ee kan namatti toludha. kanaafuu gamoon kun darbii meeqaffa qaba jettani yaaddu?

Iddoon kun lafa bu'aa ba'ii fi gaarreen qabu ta'ee marga lalisaa fi mukkeen bosonaan kan uwwifamedha. Iddoon kun baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha. Bosonni jijjiirama qilleensaa to'achuu keessatti gahee akkamii qaba?

Manni gurgurtaa elektirooniksii meeshaalee akka bilbilaa akkasumas meeshaalee adda addaa hedduu bakka itti gurguramudha. Namoonni meeshaalee elektirooniksii isaan jalaa hojii dhaabee yoo qabaatan illee deemanii asitti hojjachiifatu. Fayidaan meeshaalee elektirooniksii maali?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota wal gahii irra jiranii kan karaa mirgaa irra jiranii fi isaanis miseensa mana maree naannoo Tigraay kan ta'an akkasumas kan harka bitaarraa immoo bulchaa naannoo sanaa nama turedha.

Suuraa kana irratti kan agarru meeshaa abaaboo gosa garaa garaa qabatee jirudha. Abaaboon meeshaa kana keessa jiru halluu diimaa fi adii ta'ee lamaan isaanii baala halluu magariisa qabu of irraa qabu.

Biqilaa boqqolloo bareedee halluu isaa isa magariisa kana qabatee mul'achaa jira. Boqqolloon kun hektaara heedduu qabatee kan jiru yoo ta'u daandiin qal'aan tokko giddu darba. Boqolloon kun xaa'oo kuntaala meeqa fixee akkas bareede?

Suuraa kana irratti kan agarru galma abbaa Gadaa yoo ta'u namoonni baayyeen dhaabbatanii jiru. Manni kun halluu keelloo fi gidduu isaa irraa halluu alaabaa abbaa Gadaa fi suuraa bokkuu of irraa qaba.

Shamarreen tun uffata aadaa ummata oromoo uffattee teessee kan jirtu yoo ta'u adda ishee irratti faaya oromoo godhattee jirti. uffanni aadaa isheen uffatte halluu akka diimaa, adii, magariisaa fi kanneen biroo of irraa qaba. uffanni aadaa kun maal irraa hojjetama?

Maatiin uffata aadaa uffatanii walii wajjin dhaabbatanii jiru. Ga'eessota nama sadiifi ijoollee afur ta'anii uffata aadaa bifa adiifi bifa warqee qabu uffatanii jiru. Dubartii isheen tokko daa'ima tokko qoma irratti baattee jirti. Uffatni isaanii aadaa saba kamiiti?

Kun gosa konkolaata geejiba yoo tahuu konkolaata mana kan jedhaman keessa isa tokkodha. Konkolaatan kun konkolaata magaala keessatti fayyadamanidha. Konkolaatan kun ittin imaluuf mijooftudha. Maqaan konkolaata kana maal jedhamuun beekamti?

Bakka kanatti kan arginu konkolaataa halluu adii qabdu kan baayyyee miidhagduudha. Konkolaataan kun konkolaataa humna 'elektirikiin' hojjettuudha. Akasumallee naannoo konkolaataa kanaa meeshaaleen adda addaa jiru. Gatiin konkolaataa kanaa qarshii meeqa?

Meeshaa halluu gurraacha qabu keessa nyaatni bareedaan kan fal'aanni itti godhamee jiru tokko ta'aa jira. Akkasumas nyaata kana irra waanti halluu magariisaa qabu tokko mul'achaa jira. Nyaatni kun nyaata aadaa ti moo kan ammayyaati?

Dubartiin tokko farda yaabdee gulufsiisaa jirti. Dubartiin kun uffata adii uffattee, farda kana immoo diimaa fi adiidhaan faayitee gulufsiisaa jirti. Kanamalees, namootni baay'een dubartii kana duubaan ni mul'atu. Fardi yeroo kam gulufsiifama?

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa dargaggoo lamaa kanneen waliin taa'aa jiranii fi dhiira tokko akkasumas dubara tokko agarra. Isaanis uffata aadaa kan wal fakkaatu uffatanii walitti garagalanii teessoo adii wayiirra jiru.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa gosoota nyaataa akkasumas dhugaatiiwwan saamsaman kanneen suuqii tokko keessatti kaan waan akka siliindariitiin haguugamee inni kaan immoo qaruuraa daawwitiidhaan haguugamee jirudha. Isaanis jalaa gubbaan walirra kaa'amanii jiru.

Buna jabanaa gurraachaan danfee irraa bahee dhugamuuf jedhu. Baattuun shinii fi fal'aanni sukkaara ittiin sochoofatan illee dhiqamee qophaa'ee jira. Dabalataan illee urgooftuun ixaanaa baattuu isaa irraa aaraa kan jirudha. Bunni maaliif nu fayyada?

Ancootee kan jedhamu gosa nyaataa aadaa oromoo keessaa baay'ee beekamaa fi kan mi'aawu ta'ee innis kan hojjatamu daabboo qixxaa xaafii irraa fi gubbaan immoo ittoo aannanii fi dhadhaatiini. Ancooteen ni gurguramaa?

Jookiin gosa meeshaalee manaa keessaa tokko ta'ee, halluuwwan adda addaa kan qabuu fi bocni isaa siliindarii ta'ee ubbaan qadaada qaba. Kunis kan fayyadu dhugaatiiwwan akka bishaanii fi farsoo fa'aa ittiin buufna. Mana keessan jookii halluu akkamiitu jiraa?

Namoonni kunneen uffata aadaa saba oromoo uffatanii daandii irra dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u adda isaanii irratti faaya oromoo godhatanii jiru. Uffanni isaanii halluu alaabaa abbaa Gadaa of irraa qaba. Halluun alaabaa abbaa Gadaa hiika akkamii qaba?

Konkolaataa fe'umsaa guddaa kan mi'a hedduu fe'uuf gargaaru dha. Konkolaattonni akkasii meeshaawwan gurgguddaa fe'uudhaan biyya irraa gara biyyaatti akkasuma illee naannoo irraa gara naannootti daddabarsuuf mijataa dha. Konkolaataan kun altokkotti meeshaa hammam fe'uu danda'a ?

Meeshaan mukarraa hojjatamu kan maqaan isaa darbaa jedhamu kan hojjatamu kan inni nu fayyadus yeroo midhaan calleessan ittiin ol darbachuufidha. Darbaan kunis boca golboo kan qabudha. Darbaa hojjachuuf maal gochuu qabnaa?

Qaaraan gosa biqilaa kan tooraan dhaabbachuu danda'uu fi yeroo hedduu kaayyoo adda addaa kan qabudha. Tokko tokko lafa bal'aa irratti oomishuun barbareef kan oolchanidha. Naannoo keetti barbareen ittoo ittiin hojjatan ni jiraa?

Haadha daa'ima dhukkubsatu baattee jirtuu fi nama daa'ima san wal'aanaa jiru. Daa'imman biyyoota hiyyeeyyii keessatti argaman sababa rakkoo nyaataa fi yaala gahaa dhabuutiin dhukkubaaf saaxilamu. Dhukkuboota daddarboo daa'immanii dubartoota miidhan akkamitti ittisuu dandeenya?

Beeyladoonni lafa magariisa fi gaara ta'e irra dheedaa jiran kun, beeyladoota sa'a aannanii diqaala'aanii dha. Dubartiin tokko, osoo horii kana kunuunsituu mul'achaa jirti. Saawwan kunnneen guyyaatti aannan litira hanga meeqaa elmamuu danda'u?

Uummanni oromoo akkasumas sabni tokko tokko jireenya isaa keessatti horsiisa loonii irratti kan hundaa'edha. Oromiyaa keessaa naannoleen akka booranaa kun horsiisa looniitiin kan jiraatanidha. Sochiin dinadgee naannoo keetii maal irratti hundaa'aa?

Namoonni bakkeewwan adda addaa keessattuu baadiyyaa keessa jiraatan manneen ammayyaa irraa adda ta'an kan wantoota naannootiin salphaatti ijaaramuu danda'an ijaarratu. Fakkeenyaaf mana citaa fi godoo garaagaraa. Manneen haala kanaan ijaaraman miidhaa qabuu?

Namoonni lamaan nuti asirratti argaa jirru kun ammoo namoota biyya Itoopiyaa keessatti aangoo gurguddaa qabaachuu biyya isaanii tajaajilaa turanidha. Lameen isaanii ammoo taa'anii waliin haasa'aa jiru. Maqaan namoota kana lamaani eenyu jedhamu?

Ijoolleen Kun, ijoollee baadiyyaa yoo fakkaatan, isaanis yeroo waktii roobaa yookaan immoo qorraa maatiin isaanii uffata bulukkoo furdaa akkasii itti uffisuun loon akka akka eegan taasisu. Isin hoo uffata akkasii kana yeroo akkamii akkamii uffattuu?

Isaan kun barattoota mooraa mana barumsaa keessa jiraniidha. Barattoonni kunneen uffata seeraa mana barumsaa isaanii uffatanii barsiisaa isaaniitti marsanii jiru. Barsiisaan isaaniis uffata seeraa adii ta'e uffatee jira. Barattoonni kunneen barattoota sadarkaa meeqaffaati?

Obbo Dammaqee Mokonnon itti aanaa ministeera muummee Itoophiyaa kan turee fi akkasumas immoo minsteera dhimma alaa Itoophiyaa tahuun kan tajaajilaa turee dha. Innis yeroo ammaa sadarkaa biyya hogganuu irraa nama soorama bahee dha. Innis eessatti argama?

Buna dhugaatiif qophii irra jiru fi buustuun buna cina isaatti kan argamudha. Akkuma kanallee bunni akaa'ama kan jirudha. Kana malees abiddii inni irra jiru baay'ee ho'a kan ta'edha. Akkuma kanallee bunichi bilchaate ba'aa kan jirudha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa namoota bakka tokkotti walitti qabamanii taa'aa jiran yoo ta'u, namoota kana keessaas muraasni maaskii godhatanii jiru. Namoonni kun maaliif bakka kanatti walitti qabamanii jiru?

Manneen gurgurtaa meeshaalee barreeffamaa keessatti hedduminaan kan argamu meeshaalee irratti barreeffaman kan akka dabtaraa fi qalamoota gosa adda addaa kan ittiin barreessinudha. Meeshaan koppii fi piriintingiis ni jira. Piriintii jechuun maal jechuudhaa?

Suuraan kun kan inni ibsu namoota mana amantaa keessatti faarfachaa jirani dha. Namoonni Kunis uffata walfakkaataa bifi isaa diimaa ta'e gurmuun uffachuun argamuu. Amantoonni immoo taa'uun isaan hordofaa kan jirani dha. Sirni kun mana amantaa Kam keessatti adeemsifamaa jiraa ?

Iddoo kanatti kan argaa jirruu suuraa abaaboo halluu diimaa fi magariisa qabuudha. akkasumallee qaruuraan bishaanii xiqqaan tokko naannoo sana jira. Iddoo kanatti meeshaa uwwisaa biddeenii jedhamu kun maal hojjaa adana dhufee?

Biqiltoota bosona keessatti hedduminaan biqilanii mul'achaa jiraniidha. Biqiltoonni kun halluu magariisa qabatanii walitti gobbatanii argamuu. Baalli biqiltoota kanaa haphiidha. Biqiltoonni kun nyaata beeyiladootaaf tajaajiluu dandahuu moo hin dandahaan? Nyaata dhala namaaf ni tajaajiluu?

Gabaa keessatti namoonni tokko tokko gabaa keessatti gaafa daldalan callisanii waan tokko qofaa yookaan waan muraasa qofaa kan hin daldaalle jiru. Isaanis waan lamaa fi isaa ol gurguru. Waan hedduu gurguruun fayidaa qabaa?

Daandii konkoolaata fi bo'oo bishaanii yeroo inni wal qaxxaamuru kan nutti agarsiisuudha. Akkuma kanallee karaan lolaa kun daandii konkoolaata kana addan kutee yeroo inni karaa ce'umsa konkoolaata dho'uu kan nutti agarsiisudha.

Kuduraalee fi muduraaleen as irratti mul'atan kun, maqaan isaanii maal faadha? Faayidaan kuduraalee fi miduraalee kan kan akka kamii faadha? Bakki kuduraalee fi muduraaleen kun itti argaman kun, eessa fi maalif bakka kanatti dhihaate?

Namni kun atileetii baayyee beekamaa ta'e maqaan isaa Qananiisaa Baqqalaa jedhama. Qananiisaa Baqqalaa atileetii biyya Itiyoophiyaaf warqee heddu argamsiise yoo ta'u harka isaatti alaabaa Itiyoophiyaa qabatee jira. Qananiisan eessatti dhalate?

Suura kanarraa kan nuti arginu immoo suuraa namoota akkasuma illee meeshaa waantota xuraawoo tahan sassaaban ni argina. Waantotni xuraawoon kunis konkolaataatti yeroo fe'aman akkasumas meeshaa kosii baatuutti walitti qabamee jiru in argina.

Kun meeshaa elektirooniksii dijitaalaa maqaan isaa 'SAMSUMG' jedhamuudha. Bilbilli kun lama ta'ee duraafi duubaan agarsiifamee jira. Karaa duraatiin 'iskiriinii'n isaa banamee ifee jira. Bilbilli kun qarshii meeqaan faa bitamuu danda'a?

Artistiin Teedii Afroo jedhamu nama Itoophiyaa keessatti sirbaan beekamaa ta'ee fi yeroo hedduu konsartii sirba adda addaa biyyoota adda addaatti qopheessee uummata hedduu affeeraa ture. Bakki jireenyaa nama kanaa eessa?

Kopheen miilaa kun, kophee gogaa irraa hojjatamee fi haalluu magariisa adii qabu yoo ta'u, gogaa bineensotaa irraa hojjatame. Kopheen kun, jalaan oljedhaa yokin taakkoo kan qabu yoo ta'u, dubartootatu kaawwata. Maqaan kophee akka kanaa maal jedhama?

Allaattiileen gaafa hanqaaquu ishee hammattee yeroo hamma ta'een booddee ilmaan xixiqqoo cuucii ni yaasti. Kunis ilmaan qaamaan baay'ee xixiqqoo fi qaamni ishee dabbasaan guutamantu baha. Lukkuu horsiisuun baasii moo galii isaatu caalaa?

Suuraa kana irratti kan agarru gosa midhaanii keessaa boqqoolloo affelamee jirudha. Boqqoolloon affeelame kun halluu keelloo kan qabu yoo ta'u namoota baayyee biratti kan jaalatamudha. Boqqoolloon humna namaa kennuu keessatti gahee qaba.

Suuraan Kun, suuraa konkolaataa halluu cuquliisa ta'e qabdu yoo taatu, isheenis deddeebisa yookaan geejiba hawaasaa bakka tokko irraa gara bakka biraatti geessuuf gargaarti. Konkolaataan kun namoota meeqa of keessatti qabachuu danda'a?

Meeshaan haalluu adii qabu kun, maal jedhama? Faayidaan meeshaan kun kennu hoo maal faa dha? Meeshaan kun, humna maal irraa argamu fayyadamuudhaan tajaajila isaa kenna? Dhaabbanni meeshaa kana oomishe maal jedhamuun beekama?

Iddoo kanatti fardeen lama lafa margaan uwwifame irra dhaabbatanii jiran yoo ta'u isaan duuba mukni guddaan jira. Fardi beellada manaa margaa fi mukken biroo sooratudha. Faayidaan fardi dhala namaaf qabu maalidha?

Biiraan dhugaatii jajjaboo keessaa tokko kan ta'ee fi kan nama macheessudha. Dhugaatiin kun kan nama macheessuu fi kan nama furdisu dha. Dhugaatiin nama nmacheessan miidhaa akkamii hawaasaa irraan gahuu danda'u?

Namni kun mala aadaatin loon walitti camadee lafa qotaa kan jiru yoo ta'u bifni loowwan inni ittiin qotaa jiru daalacha fi gurraachadha. Qonni aadaa Itiyoophiyaa keessatti beekamadha. Meeshaaleen qonnaa maal fa'aadha?

Motora anniisaa ibsaa kan magaalota lamaa fi isaa ol to'atu argina. Guutummaan fuuncaa elektirikii kun sibiiladha. Humna ibsaa dabaluu fi hir'isuu ni danda'a. Balaa humni ibsaa kun qaqqabsiisuu danda'u tarreessuu ni dandeessaa?

Siree ciisicha baay'ee bareeduu fi baay'ee irra rafuudhaf namatti tolu kan nutti agarsiisudha. Sireen kun baay'ee guddaa kan ta'ee fi irraa ciisuudhaf namoota daanuu qabachuu kan danda'udha. Akkasumallee bifti isa gurracha kan ta'edha. Baldhinni ciisicha kana meeqa ta'a jettani yaaddu?

Dargaggeessa uffata aadaa alaabaa abbaa gadaa ofirraa qabu uffatee, ulee fi gaachana qabatee sirbaa jiru. Dargaggeessi kun qarqara bishaan haroo dhaabbatee sirbaa kan jirudha. Gaachanni harka isaa bitaan qabatee jiru faayidaa maalii qaba?

Namoonni daldalaa ta'an tokko tokko gabaa keessa taa'uun biqiloota adda addaa qote bulaa irraa bituun isaan immoo deebisanii namootatti qexoo gurguratu. Kunis sababa dandeettiin bituu isaanii xiqqaa ta'eefi. Jimlaa jechuun maali?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa meeshaa mana keessaa teessoo dalgee irratti dungoowwan sadii kaa'amanii jiran akkumas waan akka burcuqqoo tokkos kaa'amee jiruu fi isa gararraa immoo afuuffeewwan halluu adda addaa hedduutu jira.

Meeshaaleen mana keessaa kan jireenya maatii tokkoo geeddaran hedduu ta'anii isaanis kan hojjataman pilaastika akkasumas sibiilaa fi mukarraa kan hojjatamanidha. Meeshaaleen bunaa gosa meeshaalee manaa keessaa tokko. Meeshaalee bunaa hundaa himi?

Nyaanni kun, nyaata buddeeniti. Buddeen kana irra ittoowwan gosa garaa garaa ni mul'atu. Kanneen keessaa kan akka ;moosee, hundee diimaa ,kaarota, qaaraa, raafuu, raafuu maramaa, fi misirri ni mul'atu. Faayidaan gosni nyaataa kun qaamaaf qaban maal faa dha?

Lafeen foonii foon muraasa ofi irraa qabu meeshaa halluu cuquliisa qabu irra ta'aa jira. Lafeen fooniin wal makaa kun kan lukkuuti. Lafeen lukkuu yeroo nyaataan foon hedduu irraa ni argamaa?

Alaabaa halluu wal fakkaataa qaban garuu bocaa fi bifa muraasa adda ta'e argina. Alaabaan kunneen agarsiisa mataa isaanii danda'e qabu. Kan Itoophiyaas achi keessa jira. Maqaa alaabota kanaa tarreessuu ni dandeessaa?

Kun gosa dhugaatii qabiyyee alkoolii of keessaa qabu kan 'Qidduus Giyoorgis' jedhamee beekamuudha. Dhugaatiin kun qaruuraa isaa afuritti naqamee jira. Qaruuraan kun aasxaafi odeeffannoo waa'ee dhugaatichaa ofirraa qaba. Dhugaatiin kun faayidaa akkamii qaba?

Mootummaan jijjiiramaa yeroo ammaa dhufe kan ministeera muummee doktar Abiyyi Ahmad gaafa qabsoo yeroo dheeraan booddee milkaa'u namoota siyaasa oromoo keessatti beekamoo ta'an biyya alaatti mariirra turan. Dhimmi isaan mari'ataa turan maalidhaa?

Bakki hojii nama qacaruu danda'u waraqaa kanaan bahee jira. Kun hojii dhabdummaa hir'isuu keessatti baay'ee barbaachisaa dha. Kunis yoo loogii irraa bilisa ta'edha. Mee ati immoo hojii banaa ta'an asirraa tarreessuu dandeessaa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota mana dheeraa kan mukaan ijaarame tokko dhoqqeedhaan maragaa jiranidha. Isaanis namoota mana kutaawwan adda addaa irratti maragaa jiranidha. Isaan kaan mana gubbaa yoo jiran kaan jala jira.

Namoonni galii fi midhaan nyaataa manaa hin qabne qarmii funaannachuun jiraatu. Dubartiin kun qarmii qamadii bu'achaa kan jirtu dha. Ati ilmoo qotee bulaa yoo taate, qarmii funaansisuun nama maatii hin taaneef ni eeyyamamaa?

Taphattoonni kilaba kubbaa miilaa gareen lama uffannaa adda addaa kan gargar isaan baasuuf oolu uffatanii yeroo hiriiran kallattii faallaatti garagaralanii dhaabbatu. Isaanis darabeen wal cabbaxu. Wal cabbaxuun isaanii dhiibbaa akkamii uumaa?

Dookter Abiyyi Ahmed muummicha ministeera Itoophiyaa kan ta'anii fi nama biyya biraa wajjin waliin dubbii yeroo taasisaa jiran argina. Fuuldura isaanii daraaraan ni jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa kana ati ni jaalattaa?

Teessumni dalgee kan ammayyaa baay'ee dheeraa bareedaa kan jala isaatti kutaawwan meeshaa kaawwan of jalaa qabuu fi kutaa kutaa kan ofirraa qabuu fi baay'ee hawwataadha. Mana keessan keessa teessoon akkanaa jiraa?

Dhugaatiin wayinii jedhamu kan qaruuraa gurraacha fakkaatu tokko keessa kan kaa'amuu fi burcuqqootti naqamee kan dhugamudha. Kunis jaalalleewwan lamaan kan jaalala isaanii waliif ibsuuf taa'anii waliin kan dhuganidha. Wayiniin alkoolii of keessaa qabaa?

Dhaabbatni investimentii guddichi Dangote jedhamu yeroo ammaa biyyoota hedduu keessatti dhaabbata beekamaa fi baay'ee bu'aa qabeessa ta'ee qabeenyaanis Afrikaa irraa tokkoffaadha. Abbaan qabeenyaa kanaas nama Naayijeeriyaati. Qabeenyaan abbaa dhaabbata kanaa meeqa?

Manni kutaa muraasa qabuu fi ijaarsa bifa addaa ta'e qabu kun ,maqaan isaa maali? Haalli ijaarsa mana kanaa maal jedhama? Manni kun ,tajaajila maal faa akka kennuuf ijaarame? Manni kun haalluuwwan akka kamii faa dibamee jira?

Dargaggeessa baay'ee bareedu yeroo inni daadhii qabate sagalee shubbisa waan dhageessisa jiru fakkate ,uffata aadaatiin faayame jiru kan arginudha. Dargaggeessi kun harkaa isa mirgaa ol kaasee ,harkaa isaa bitattimmo daadhii kan qabu qoda bilillee jedhamu qabate kan jirudha.

Waanti asirratti natti mul'achaa jiru Kun, suuraa meeshaalee waajira keessaa yoo ta'u, isaanis kanneen akka teessoo hirkoo qabuu, teessoo irratti barreessuuf fayyadu akkasuma illee gubbaa isaa kompiitarri irra jirudha. Teessoon bifa gurracha qabu Kun, maal irraa hojjetama?

Ciminni barataa tokkoo cimina barsiisaa isaa irratti kan hundaa'uu fi fedhiin barnoota tokkoof inni qabullee yeroo tokko tokko nama sanarraan dhiibbaa gaha. Barsiisaan gadhee taanaan nama jibbisiisa. Ati barsiisaa akkamii filattaa?

Isaan kun garee poolisii Oromiyaati. Uffata seeraa isaanii uffatanii dirree irratti walitti qabamuun akkaataa naamusa hojii isaaniitti agarsiisa taasisaa jiru. Qoma isaanii irratti alaabaa Oromiyaafi Itiyoophiyaa wal qaxxaamursanii hidhatanii jiru. Namni lamni immoo harkatti baatanii jiru. Gaheen poolisii Oromiyaa maalidha?

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa dhugaatiiti. Dhugaatiin kun ammoo dhugaatii aalkoolii of keessaa hin qabne dhugaatii cuunfaa jedhamuun beekkamu dha. Dhugaatiin kun maal irraa hojjatama?

Suuraa muka guddaa Odaa jedhamu kan ummata Oromoo biratti seenaa guddaa qabu asirratti argaa jirra. Naannoo muka kanaatti biqiltoonni lafa margaa halluu magariisa qabatanii argamaa jiru. Mukni kun ofuma isaatillee baala halluu magariisaa qaba. Mukni kun godina eessaatti argama?

Namni asirratti argaa jirru kun nama maqaan isaa Dr Abiyyi Ahmedii jedhamu yoo ta'u, namni kun ammoo nama yeroo ammaa kana biyya Itoopiyaa muummee ministeera ta'ee bulchaa jiru dha. kolfaa jira.

Daandii bal'aa irraa konkolaataan gosa garaa garaa deemaa jira. Konkolaataan tokko konkolaataa kan biraa kan baatee deemus jira. Akkasumallee namoonni lama gidduu konkolaataa dhaabbachaa jiru. Konkolaataa adiin sun dhangala'aa akkamii baatee deemaa jira?

Ittoo gaafa hojjannu wantoota nu barbaachisan keessaa tokko kan ta'e zayita nyaataati. Zayitni nyaataa gosoota biqilootaa garaagaraa irraa kan qophaa'uu fi halluun isaa gara keellootti dhiyaatudha. Zayitni bineeldota irraa qophaa'uu danda'aa?

Laggeen gurguddoo irratti gama tokkoo gara biraatti cehuuf riqichi barbaachisaadha. Lagni isaa guddaa fi bal'aa taanaan riqicha dheeraa laga sana c'ee danda'u isa barbaachisa. Riqichi dheeraan addunyaa keenyaa biyya kam jiraa?

Konkolaataa hojii daandii fi misooma magaalaa keessaa hojjechuu irratti argamudha. Lafa dhooqaa kan konkolaataan qotamee jiruu fi gubbaa gara olii isaatiin ijaarsa mana jireenyaa gamoowwaniitu argama. Misoomni magaalaa keessaa bu'aa akkamii qaba?

Baargamoon gosoota mukkeen jirmaa kan qaama cimaa qaban keessaa tokko ta'ee yeroo hedduu jirmi isaa baay'ee kan dheeratuu fi ijaarsa manneenii akkasumas kaayyoo ijaarsaaf kamiifuu ni oola. Naannoo keetti baargamoon maaliif fayyada?

Pireesidaantii naannoo Tigraayii duraanii kan turan argina. Hawaasa fuuldura bahanii ergaa dubbachaa kan jirani dha. Dhiibbaa Siyaasaa nama qabanii fi seenaa galmeessanii nama jiranidha. Maqaan nama kanaa eenyu jedhamuun beekama?

Dabaaqulli gosa biqilaa kan lafarra lo'u ta'ee innis kan yeroo waqtii gannaa baay'inaan dhaabamu ta'ee firiin isaa boca geengoo fakkaatu qaba. Kunis ittoo irraa hojjachuu fi affeellii isaaf oola. Affeellii dabaaqulaa jaallattaa?

Kun qulqullinaaf kan oolu gosa saamunaati. Golgaa isaa keessaa bafamee jira. Bifti isaa adiidha. Golgaan isaa immoo halluu magariisa kan qabu ta'ee fakkiileefi barreeffamootni odeeffannoo waa'ee saamunaa kanaa qaban irratti barreeffamanii jiru. Gosti saamunaa kanaa maaliif fayyada?

Konkolaataan kun, konkolaataa tajaajila geejibaa hawaasaf kennuu dha. Konkolaataan kun fageenya dheeraa kan imalu yoo ta'u, maqqan isaa Salaam Baas jedhama. Konkolaataan kun, yeroo tokkotti namoota baay'ee fe'a. Konkolaataan kun, qabeenyummaan isaa kan eenyuti?

Meeshaaleen kunneen, meeshaalee biiroo fi manaati. Meeshaan inni tokko teessoo gogaa fi sibiila irraa hojjatame yoo ta'u, inni lammaffaan immoo minjaala fi saanduqa muka irraa hojjatamee dha. Haala fi adeemsa meeshaaleen kunneen ittiin hojjataman maal faa dha?

Dhaabbatni konkolaataa oomisha biraandiin isaa Niisaan jedhamu biyyoota adda addaa keessatti suuqii bakka daldalaa kan konkolaataa isaa beeksisee itti gurguratu qaba. Kunis akka madda galiitti fayyaduu danda'a. Ati konkolaataa Niisaan jedhamu beektaa?

Konkolaataan fe'umsaa kan namaa gosoota hedduutu jira. Konkolaataan hedduun nama kudhanii kaasanii haga digdamaa kan hin caalle bakkaa bakkatti geejjibuuf nu gargaaru. Maqaa konkolaataawwan nama ittiin geejjibuuf oolanii gosa meeqatu jiru?

Bineensa bosonaa gaafa dhedheeraa qabutu argamaa jira. Bineensi kun maqaan isaa Gadamsa jedhamee beekama. Biyya keenya Itiyoopiyaa qofa keessatti argama. Halluun bineensa kanaa diimaadha. Bineensi kun maaf biyya keenya qofa keessatti argama?

Meeshaan kun, bantuu qadaada meeshaalee garaa garaati. Meeshaan kun, sibiila irraa kan hojjatamte yoo ta'u, pilaastikoota bishaanii xixiqqoo fi xaarmuzoota dhugaatii gosa garaa garaa banuuf oola? Maqaan meeshaa sibiila irraa hojjatamte kanaa maali?

Mandajaan meeshaa abidda irratti bobeessainu kan yeroo hedduu cilee irra kaa'uudhaan buna itti danfisnu akkasumas ittoo irratti hojjachuu dandeenyu kan sibiila yookaan suphee irraa hojjatamudha. Ati gosa mandajaa kam manatti fayyadamtaa?

Maatiin jireenya hawaasummaa keessatti baay'ee kan bu'uuraati. Kunis namni tokko amala gaarii yookaan badaa qabatee guddachuuf kan murteessan haadhaa fi abbaa yookaan guddistoota daa'ima sanaati. Maatiin amala nama tokkoo jijjiiruu danda'uu?

wanti nuti suuraa irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namati. namni kun ammoo saalaan nama dubara ta'e yoo taatu , namni kun nama uffata aadaan faayamee jiruufi faaya gara garaa illee godhatee jirudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa gosa dhugaatii aadaa kan ta'e farsoo halluun isaa akka daalachaa fi darbee darbee keessa isaa akka huubaa jirudha. Innis geeshoo fi midhaan gosa adda addaa irraa kan hojjatamudha.

Barjaan kun maal jedha? Ergaa akkamii dabarsa? Barjaan kun barreefama afaan oromoon barreeffame kiliinika jalqabaa Hiwoot of irraa qaba. Barjaan kun halluu akka cuquliisa, adii fi gurraacha of irraa qaba.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa gosoota midhaan nyaataa lama wal cinaa kaa'aman kanneen midhaan adda addaa of keessaa qabanidha. Midhaan kunis kuntaala halluun isaa adii ta'ee fi mana keessa kaa'aman keessa jira.

Kun dhugaati jiran keessa isa tokko yoo tahuu maqaa special bedelle jedhamuun kan waamamu yoo tahuu oromiyaa keessatti kan omishamudha. Gosoota dhugaati alkooli qaban keessa isa tokkodha. Dhugaatiin kun fayyaa keenya hagam miidhu danda'a?

Iddoon kun maalin uwwifamee jira? Lafti kun marga magariisaa fi mukkeen birootin uwwifamee jira. Iddoo kun baayyee kan bareedudha. Biqiltoonni harama biyyee fi jijjiirama qileensaa to'achuu keessatti gahee mataa ofii qaba.

Fakkii minjaala tokkooti. Minjaalli kun waan akka saanduqaa ofi isaarra qaba. Halluun meeshaa kana gara gadii isaan cuquliisa yoo ta'u gara gubbaa isaan immoo adii qaba. Minjaalli kun tajaajila akkamiif oola?

Suuraa kana irratti kan agarru gosoota kuduraalee fi muduraalee kanneen akka qullubbii diimaa, timaatima, moosee, qaaraa, qullubbii adii fi kanneen birooti. Kunneen hundi isaanii akka galtee nyaatatti kan fayyadanii dha.

Odaan kun halluu magariisa fakkaatu kan qabudha. Odaan kun morma namaa irratti kaawwatamuun akka faayaatti kan gargaarudha. Odaan ibsituu eenyummaa uummata Oromoo keessaa isa tokkodha. Odaan Oromoo shantu jira. Odaan Oromoo shanan eenyu faati?

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa qalama gosa adda addaa kan ittiin waa barreessuuf fayyadamnu kanneen halluun isaanii wal hin fakkaannedha. Isaanis qadaada halluuwwan garaagaraa kan qabanii fi gubbaan qalamichaa garuu wal fakkaata.

Kitaabni kun maalidhaa? Kitaabni kun kitaaba afaan oromoo ta'ee qola isaa irraa mata duree iccitii geggeessummaa jedhu of irraa qaba. Kitaabni kun halluu kanneen akka magariisa diimaa fi adii of irraa qaba.

Abbaa manaa fi haadha warraa isaa akkasumas daa'imman isaanii. Uffata adii ta'een faayamanii jiru. Jaalallii fi kabajaan haati warraa fi abbaan manaa ishee waliif qaban jireenya gammachuu qabu akka jiraataniif gargaara. Haati warraa utubaa manaati jechuun maal jechuudha?

Kitaabni kun kitaaba asoosama afaan oromoo mata dureen isaa Guuboo seenaa jedhudha. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Beekan Gulummaa Irranaa kan jedhamudha. Kitaabni kun namoota biratti fudhatama akkamii qaba?

Meeahaa elektirinooksii yeroo baay'ee wajjirale garaagaraa keessatti, akkasumas manneen mootumma keessatti kan argamanii fi faayida gudda kan qabanidha. Faayidaan isaas yeroo baay'ee wantoota tokko, tokko kooppii namaf godhudhan kan nu gargaaruudha. Gatiin meeshaa kana meeqadha jettani yaaddu

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa nyaatadha, nyaanni kun ammoo nyaata yeroo baayyee kan inni beekkamu ammoo biyya Itoopiyaa fi olloota isheettidha. Nyaanni kun maqaan isaa maalidha?

Namoonni aangoo kan keessattuu siyaasa biyya tokkoo yookaan naannoo tokkoo deemanii biyya isaanii bakka bu'uun biyya biraa keessa gaafa taa'an yeroo tokko tokko ibsa miidiyaaleef akkan kennan taasifamu. Ibsa akkamiitu miidiyaan kennamaa?

Suluulli bakka uumamaa namni yeroo baay'ee ajaa'ibsiifatudha. Suluulli kun gaarotaan kan maarfamee jiruu fi bosonaan kan marfamee jiru dha. Iddoo fagoo kan deemaa jirudha. Suluulli qiinxamaa guddichi addunyaa eenyu jedhama?

Jabanaan gosa meeshaalee manaa kan suphee irraa hojjatamuu fi buna itti danfifachuuf ooludha. Meeshaan sibiilaa buna danfisu jiraatus jabanaan dafee akka hin qorrine taasisa. Mana keessanitti jabanaan maal ittiin hojjachuuf gargaara?

Hidha guddicha laga Mormor kan yeroo dheeraaf maallaqaa fi humna namaa baay'ee guddaa ta'een hidhamee xumurame. Hidhi kun humna ibsaa daran guddaa ta'e kan maddisiisudha. Galiin Itoophiyaan waggaatti hidha haaromsaa guddicha irraa argattu hammami?

Simbirroonni shan kan dhugdi isaanii gurraacha ta'ee garaan isaanii immoo adii ta'ee bosona magariisa keessa dhaabbachaa jiru. Simbirroonni kun ilkaan dheeraa diimaa fi eegee dheeraa qabu. Maqaan simbirroota kanaa maal jedhamee waamamaa?

Fakkiin dhugaatii ho'aa halluu diimate qabu kan shaayee jedhamuudha. Shaayeen ganama ganama ciree booda dhuguma. Akkasumas naannoo shaayee kanaa daabboon tokko jira. Sukkaarri shaayee kana keessa jiru fal'aana meeqa ta'a?

Suuraa kana irratti kan agarru barjaa barreeffama afaan oromoon barreeffame qajeelcha poolisii godina shawaa kaabaatti waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa fiichee jedhu of irraa qabudha. Barjaa kun halluu cuquliisa irraa kan hojjetamedha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii bineensota bosonaa keessa jiraatu keessaa tokko kan tahe Harree Didaa dha. Innis bifaan buburree adii kan tahe tahuu isaa fakkii namatti mulliisuu dha yookiin agarsiisuu dha.

Mana baadiyyaa ijoolleen keessa dhaabbattee jirtu argaa jirra. Ijoolleen kun ammoo baayyinni isaanii sadidha. Lama balbala cinaa tokko ammoo balbala irra dhaabbatanii jiru. Halluun mana kanaammoo samaawwiidha. Ijoolleen kun maal ilalaa jiru?

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa konkolaataati. Konkolaataan kun ammoo konkolaataa yeroo baayyee namoonni dhuunfaan itti fayyadamaniifi waajirri mootummaas itti fayyadamudha. Halluun konkolaataa kanaa maal fakkaata?

Kun aasxaa sooft-weerii appilikeeshinii kan 'reddit' jedhamuudha. Aasxaan kun halluu bifa burtukaanaan hojjetame. Halluun duubaa isaa immoo adiidha. Karaa bitaatiin fakkii hargoggee, boca geengoo of duubaa qabdu qaba. Appilikeeshiniin kun tajaajila akkamii kenna?

Mana bittaa fi gurgurtaa muduraa fi kuduraa argaa jirra. Muuzii, Burtukaanaa fi kanneen biroo ni argamu. Waantonni kun fayyummaa keenyaaf sirriitti ni barbaachisu. Ati gosa muduraa kanneen keessaa kamiin filatta?

Bakka kanatti sigaaraa aarsuun dhorkaadha! Labsii bulchiinsa nyaataa fi qorichaa irraa kennamedha. Sigaaraa aarsuun fayyaa somba keenyaa miidhuun hargansuun keenya sirnaan akka hin dalagne taasisa. Namoota aara kana gargaaraman akkamiin irraa deebisuu dandeenya?

Dubartin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee kan jirtu yoo ta'u morma ishee irraa faaya warqee irraa hojjetame godhattee jirti. Uffanni isheen uffatte halluu akka adii, diimaa fi kanneen biroo of irraa qaba. Uffanni aadaa kun maal irraa hojjetama?

Bishaan biirii yeroo hedduu keessatti piroojeektii qaama mootummaa yookaan miti-mootummaatiin hojjatamudha. Kunis bu'uuraalee hawaasaa kan mootummaan dhiyeessuu qabu keessaa tokko ta'ee lafa keessaa yookaan maddoota biroorraa argamuu mala. Bishaan naannoo keetti eessaa maddaa?

Galteen nyaataa kunneen hundee diimaa fi mooseedha. Mooseen kaarboohayidireetii waan of keessaa qabuuf humna namaa kennuu keessatti gahee kan qabu yoo ta'u hundee diimaan immoo hir'ina dhiigaa xiqqeessuu keessatti gahee qaba. Galteen nyaataa kunneen akkamitti nyaatamu?

Qullubbiin kun bishaan jallisiin waqtii bonaatti misoomaa jira. Galii guddaa argamsiisa. Nyaatni qullubbii malee namatti hin tolu. Fayyummaa qaama keenyaafis gahee guddaa qaba. Qullubbiin akaakuu ni qabaa? Yoo qabaate tarreessuu ni dandeessaa?

Konkolaataan manaa fi kan bakka hojii baay'ee gatiin isaa qaalii ta'e baay'ee miidhagaadha. Innis konkolaataa qaalii jedhamanii waamaman keessaa tokko kan ta'ee fi gatiin isaas guddaadha. Gatiin konkolaataa kanaa meeqa ta'aa?

Namoonni kunneen uffata aadaa saba oromoo uffatanii kan jiran yoo ta'u harka isaanitti marga qabatanii jiru. Uffanni aadaa kun halluu akka diimaa, adii fi gurraacha of keessaa qaba. Oromoon yeroo baayyee maalif marga harkatti qabata?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; Faaya miidhaginaa mormaa yommuu ta'u, akka morma irraa bareedu agarsiisuf ashaanguliititti kan uffisan ta'uu haalan kan nutti agarsiisudha. Garuu faayan mormaa kun maal irraa kan hojjetamedhaa?

Namoonni rifeensa sirreessan teessoo maamilli isaanii irra taa'u kan hojjatan isaa dheeraa ta'ee fi sibiilli jala isaa kan ofirra naanna'u qabaachuu qabu. Kunis nama achirra taa'e ajajuuf oola. Teessoon mana keenyaa kan akkami ta'uu qabaa?

Baargamoon gosoota muka jirmaa kan baay'ee guddatuu fi asii ol illee kan dheeratu ta'ee, dameewwan illee kan baafatudha. Innis kan dhufe biyya alaa ta'us, manneen ijaaruuf oola. Fayidaaleen biroo isaa maali?

Fakkii namoonni sadii uffata adii uffatanii waliin dhaabbatanii waan akka daakuu fal'aanaan tuqaa jiraniidha. Namoonni kun mataa isaanii irraa uffata adii qabu. Namoonni sadan kun ogeessota fayyaa kan qoricha oomishaniidhaa?

Konkolaataa imaltoota fe'ee daandii mijataa hin taane irra imalaa jiru. Namoota daandii irra miillaan adeemaa jiran fudhachaa kan jirudha. Biyya keenya keessatti imaltoonni bakka tokkoo ka'anii lafa biraa deemuuf Konkolaataatti kan gargaaramanidha. Rakkoon daandii akkamiin furamuu danda'a?

Kunneen seera kabachiistota yoo ta'an, uffata seeraa isaanii uffatanii, hidhannoo guutuudhaan duuba konkolaataa irra taa'anii jiru. Isaan keessaa namoonni lama dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u, namoonni lama immoo taa'anii jiru. Gareen seera kabachiistota kanaa maal jedhamu?

Suuraan asirratti arginu kun suuraa mana reefuu ijaaramaa jiruu ti. Manni kun dhagaa fi muka irraa ijaaramaa kan jiru yoo ta'u, hammi ta'e kan ijaarsarra jiruu fi hammi ta'e ammoo ijaaramee xumurameera.

Biqiltuun margee fi baala baasee jiru kun, biqiltuu raafuu jedhamuun beekamuu dha. Raafuun ,baala magariisa nyaataaf oolu dha. Biqiltuun kun, lfa bal'aa irratti dhaabbamee jira. Faayidaan baalli raafuu qaama namaatif kennu maal faa dha?

Namoonni kunneen muka guddaa gaaddisa qabu jalatti wal gahaanii jiru. namoonni yeroo baayyee muka gaaddisa qabu jalatti kan walitti qabamu nama araarsuu fi mari'achuf wal gaha. namoonni kunneen uffata halluu akkamii uffatanii jiru?

Iddoo kanatti kan nutti mul'achaa jiru fakkii meeshaa aadaa kanneen yeroo baay'ee weellistoonni qabatanii sirbaniidha. Meeshaan kun gosa meeshaalee manaa keessaa isa tokko. Maqaan meeshaa kanaa maal hawwaasa biratti jedhamee beekama?

Qisaasa'ummaa bishaanii hir; isuuf meeshaaleen kuusaa jiraachuu ni qabu. Meeshaan kunneen kan bishaan kuusanii fi bishaan bakka bakkatti dabarsuuf gargaaranidha. Maqaan meeshaalee kanaa maal jedhamu? Haala meeshaaleen kun itti tajaajilan ni beektaa?

Gosoonni allaattii naannoo qorraa jiraatan hedduudha. Isaanis tokko tokko kan balali'uu hin dandeenye kan akka peengu'iinii naannoo baay'ee cabbaa'aa kan jiraatuu fi lafarra adeemuun soorata. Allaattii kana ija keetiin agartee beektaa?

Suuraan argaa jirruu kun bakka buutooonni biyyoota adda addaa lama harka wal qabanii fi bakka bu'aan biyya biraa tokkommoo gidduu isaanii dhaabbatee jira. Bakka bu'aan giddu isaanii dhaabbatee jiruu sun mootii biyya eessaati?

Barattoota uffata dambii isaanii uffatanii jiranii fi barsiisota haaluma wal fakkaatuun uffata barsiisummaa isaanii uffatanii, barattoota waliin daree barnootaa keessa jiran argina. Barattoonni kun maal akka hojjechaa jiran ni beektaa?

Dubartii baala Boqqolloo gogee hidhattee baattee deemaa jirtuudha. Dubartiin kun harka ishee irratti faaya godhattee kan jirtudha. Tarii sababa hanqina boba'aa irraan kan ka'e baala kana fayyadamuuf yaaddeeti ta'a. Dubartiin kun dubartii biyya kamii fakkaatti?

Manneen kunneen, gamoowwan dhedheeroo magaalaa finfinnee keessatti argamanii dha. Gamoon dheeraa yeroo ammaa magaalaa finfinnee keessatti argamu, gamoo Baankii Daldala Itoophiyaati. Gamoon dheeraan Baankii Daldala Itoophiyaa dheerina hanga kam qaba? Gamoon kun, bara kam ijaarame?

Intalli kun qophaa kan dhaabbachaa jirtuudha. isheenis qophaa ishee killaa diimaa sibiila kan taheetti achi galgaltee bosanaa Fi waan bosona keessa jiru daawwachuun sammuu isheef yaada ishee booharsaa jirti. Intalli kun Maqaa ishee eenyuu jedha jettee yaadda?